paɣa mini doo n-dabiya n-sari tia ka doo maa kuri zuɣusaa ka su nu' suriti ka di niŋ taŋkpaɣu paɣa maa ye liiga din niŋ ko' dozim n-dabi doo maa tooni.

Bihi ata n nyɛ bin ʒɛ yili nyaanga ka kɔm bɛ gɔta puuni n nyɛ kobɛɣu ka bi za di tooni shɛba ʒɛ bi tooni ha luɣuli zuɣu.

nachimba m-be palli zuɣu ka nyɔhi tuɣiri bɛ nyaaga Amonkaa gba beni ka pirinsi beni ka tihi yirina bɛ nyaaga ka so ʒe bɛ tooni ka yaagi o gbali.

nachimbila n-ʒi tiŋgbani ni ka gbubi du' mindigu duu maa tiŋgbani niŋla zaɣ' piɛla ka adaka din ʒe di nyaansi maa gba niŋ zaɣ' piɛla.

Loora ayi n- nyɛ din tam soli zuɣu loori yino maa nyɛ din nyɛ tambu buying ka salo shɛba be palli maa zuɣu n-chana ka tirafiklat be soli maa puuni.

paɣa mini doo ni bihi ayi n-ʒiya ka gbambili ʒe bɛ tooni paɣa maa pili la waliɣu ka kuri zuɣusaa ka su nu' suriti ka doo maa gba ʒiya ka su nu' suriti ka lihiri gbambila maa puuni bihi maa yino ye liiga piɛlli.